koni ka niriba koli pɛ ƒɔli n ʒɛya paɣba mini dabiba ka nɛma bɛ di zuɣ saa ka be shɛbi ʒɛ bɛniyahiri ka shɛb ka kogili ʒɛ be naba zuɣ ka be shɛbi zabiri kuli waɣiwaɣi ni be nuhi

Palli zuɣu ka niriba bɛ loori nima puuni ka shɛba gbubi rɔba n dandi bi niriba anahi laasabu ka shɛba mi za yɛanga n gbubi foon n ŋmari li bi zala dukpuni sabinli gbinni ka tii za ni yɛanga ka yili wɔɣila wɔɣila bɛni.

Niriba n zaya ka yino gbibi beebi ni mihi n. damdili ka di wari waa ka paɣa za o nyaanga ka chinchini be o luɣuli ka nohi za m baɣi o ka bihi mini ninkura ka bɛ laɣasi n tabi dikpini n lihiri o ka dari tili bɛ nyaanga ka dundoli yoogi ka taabo baɣi dundoli maa.

Nuu n gbubi kapu piɛlli ka ti sabinli bɛ di puuni ka parantɛ nimaa ayi tamya ka parantɛ nim maa yinga puuni ka keek biɛnidi mini moɣu ka binwola pa teebulu sabinli zuɣu ka gilaas tam teebuli maa zuɣu ka binyurili sabinli nɛ di puuni buku nimaa ayi pa di zuɣu ni kapu ka loɣu tamya ka mori bɛ di puuni

niraba n laɣam bɛ palli zuɣu bi gbubila piibu piibu binyahri ni bi pii bi ni bɔri so ka do so baɣali paɣa so ka o tam moto zuɣu ka yiɣisi zani ka shab mii baɣali dabba ka bi shab kpɛ n pali loori puuni ka bi tam palli zuɣu